Intama zitatu ziri ku musozi zifise ibara ryera imwe iraryamye zibiri ziriko zirarisha , hirya y’aho hateye ibiti birebire vyiza cane , musi y’aho hari akayira k’abanyamaguru .

Inkoko y'ibara ry'irabura ibundikiriye amagi menshi kuruhande hari utwatsi dusa n'icatsi kibisi hejuru yaho naho hari uduti twumye.

Inka nziza cane ifise amaherene asa n'ibara ry'umutoto ubenje ku matwi yose, bigaragara ko iri ahantu hari izuba ryinshi cane kandi yashize ururimi rwayo mu zuru ry'iburyo.